Kamar yadda muke gani na ɗauke da bayani akan hanyoyin da za a bi a nema taimakon gaggawa ce an yana da lalurar haɓo. Abu na farko da ya kamata a yi kamar yadda yake a cikin bidiyo, shi ne a saka mutum ya zauna idan ya kasance a tsaye sannan kuma a sa kan shi ya kalli ƙasa domin kauce wa haɗiyar wannan jini dake fitowa ta hancinsa. Bayan nan sai a ba shi hakici tsaftatacce ya goge wannan jini dake fitowa a hancin shi daga nan kuma sai a a ya riƙe fatun hancinsa ta yadda zai kasance kamar minti takwas zuwa goma haka domin a samu a tsayar da wannan jinin amma ya tabbata yana yi yana sakin hancin domin ya shaƙi iska. Idan kuma ya kasance baya ɗaukar wannan matakan a wannan matsala ta wanzu to sai a yi ƙoƙarin ganin likita domin ya ba da shawarwari a kuma yi bincike mene ne takamaiman matsalar dake haddasa wannan zubar jini ta hancin wato haɓo.

Kamar yadda muke gani wannan bidiyo na bayani ne daga yanayi yadda Maleria ke dabaibaye ƙasar Nijeriya kamar yadda yake daga rahoton Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta je cewa a duk shekara yara dubu ɗari biyu da hamsin na mutuwa sakamakon wannan cuta, wanda wannan alƙalamin ya nuna cewa a duk cikin mutum huɗu na duniya dake ɗauke da cutar malaria to mutum ɗaya daga Nijeriya yake ta yadda suke kaso ishirin da biyar da kenan a faɗin duniya. So hakan ya sa a gwamnati ta fara yin nata ƙoƙarin domin ganin ta takaita wannan cuta ko ma ta kawar da ita baki ɗaya. A yanzu dai matakin da ake a Kai shi ne amfani da ake da wata ƙwayar magani da aka sani da kowatin saboda yadda take tasirantar ita wannan cuta take kashe ta ko kuma take taƙaita ta yadda ya kamata sai dai kuma ƙalubale da akwai shi ne ganin cewa wannan magani ya sama karɓuwa a tsakanin al'umma na daga ciki dalilan da yasa ake ƙoƙarin saka su jama'an gari su shigo a cikin shelar karɓar shi wannan magani a ci gaba da amfani da shi domin tage tasirin ita wannan cuta wannan ƙasa ta Nijeriya.

Har wa yau, annan ma dai ana magane ne akan illolin ita wannan cuta da kuma yaɗuwarta a wannan ƙasa ta nijeriya. Kamar yadda aka ji alƙaluma sun nuna cewa kaso arba’in bisa ɗari na mace-macen da ake samu tsakanin ƙananan yara wanda basu wuce shekara ɗaya zuwa uku ba, suna faruwa ne sanadiyar ita wannan cuta. Bayan nan, mace-macen da ake samu a tsakakanin mata masu juna biyu, wannan cuta dai ita ce ke silar mutuwar kaso ishirin bisa ɗari. Haka kuma a shekarar data gabata, an ruwato cewa an samu daga ciki cututuka da ake ɗauka, kaso cas’in bisa ɗari nasu maleriya ce sannan daga cikin mace-mace maleriya ita ta haifar da mace mace da suka kai kaso cas’in da biyu bisa ɗari, da dukkan mace-macen da aka samu, wannan a shekarar data gabata kenen. Hakan ne yaci gaba da tabbatar da nijeriya a matsayin ƙasar da tafi kowace cuta, wannan cuta, ko a ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya yawan wannan cuta na maleriya. Wannan ne dalilin dayasa ake ƙoƙarin gano hanyoyin da za a iya bi domin takaita wannan cuta, aka fara da matakin farko, wato gano ita cutan. A baya anfi dogara ne da amfani da a gilashin bature da aka fi sani da mikro kufs domin gano cutar, sai dai kuma akan ɗauki lokaci kafin a samu sakamakon gwajin wannan cuta kasancewar hanya ce mai tsawo, sannan kuma tana amfani da wasu abubuwa, kamar irin wutan lantarki, hasken rana da sauransu domin ya gudana, a yanzu kuma an samar da aiki hanya wacce ita ce mafi sauƙi ta hanyar amfani da rafid diykunetis tes, wanda kawai ana buƙatan jinin shi wanda ke ɗauke da wannan cuta, ko kuma Wanda ake zargin yana ɗauke da wannan cuta ne, cikin ‘yan mintina ko kuma sakani, an gano sakamako, hakan ba ƙaramin ci gaba bane aka samu a ta fuskacin hanyoyin da ake bi domin gano wannan cuta, kafin a bada maganin daya dace.

Tabbas lafiyar jiki nada matuƙar mahimmanci domin gudanar da rayuwar mutum yau da kullum. Sai dai kuma ɗan Adam ba lafiyar jiki kaɗai yake buƙata ba yana buƙatar ingattacciyar lafiyar kwakwalwa, abinda a kafi sani da mental hels. Lafiyar kwakwalwa shine mutun ya kasance yanayin abubuwa akan dai dai sannan kuma yanajin abubuwan yanda yakamata ya jisu. Daga cikin abububwan dake kawo matsala akan dai dai tuwar tunanikan mu. Akwai gajiya sakamakon yin ayyuka masu tsanani, ko kuma ma wata lalurar dake fuskantar kwakwalwa ko kuma dake shafar kwakwalwa. Yanda zakaga mutun ya kasance a cikin kunci bayason shiga mutane ko kuma yana majin kunyan bayyana kanshi a cikin mutane. Hakan kuma ba ƙaramin illa yake dashi ba akan lafiyar jikin mu, a takaice za’a iyya cewa baza’a raba ɗaya biyu ba kai harma wani lokaci gara ya kasance mutun yana da lafiyar kwakwalwannan ingattaciya akan lafiyar gaɓoɓi jiki, saboda zaka iyya samun mutun wanda yake fama da wata lalura ta jiki yana gudanar da rayuwar shi yanda ya kamata amma kuma wanda ya kasance yana famada rashin lafiyar kwakwalwa koda kuwa gaɓaɓin shi duka babu mai matsala zakaga rayuwar shi ba a dai dai take tafiya ba.

daga cikin mafiya shaharar kusakuran fahimtar da ake da su dangane da danna ƙirji domin bayar da agajin gaggawa ga mai larurar sarƙewar numfashi cewa dole ne wanda zai bayar da wannan taimako ya kasance jami’in lafiya ko kuma mai horo na musamman a kan hakan wanda wannan kuskure ne domin kuwa kowa zai iya bayar da wannan taimako idan buƙatar hakan ta taso bayan nan akwai kuskuren fahimtar cewa duk wanda ya kasance an taɓa ba shi wannan taimako to fa ba zai taɓa komawa daidai ba wanda wannan ma kuskure ne domin kuwa zai yiwu a ba mutum wannan taimako na dannar ƙirji domin ceto rayuwarsa daga sarƙewar numfashi sannan kuma ya warke sumul har ma ya dawo yana gudanar da rayuwarsa kamar yadda ya saba bayan nan akwai kuma kuskuren fahimtar cewa an so a ringa yin wannan dannar a hankali a hankali wanda hakan ma kuskure ne domin kuwa a bisa shawarwari na likitoci a ƙalla ana buƙatan ya kasance an yi wannan dannar a ƙalla sau ɗari zuwa ɗari da ashirin a cikin minti guda sai batun hanyoyin da za a bi domin magance waɗannan kusakuran fahimta abu na farko shi ne a tabbatar an ƙaddamar da gangami na wayar da kan al’umma ta hanyar amfani da kafofin sadarwa kamar irin su rediyo talabijin da kuma manhajoji na sada zumunta sai kuma samar da gangami na wayar da kan al’umma wanda kuma hakan ana zaton ko kuma ana fatan ya kasance ya zo ne daga gwamnati gwamnati ta ɗauki nauyi na wasu ƙungiyoyin da za su ringa wayar da kan al’umma ta hanyar gudanar da shirye shirye a kasuwanni ne ko a asibitoci ne ko kuma a wasu wurare na taruwar al’umma domin faɗakar da su a kan muhimmancin bayar da wannan taimako na gaggawa na danna ƙirji yayin da aka fuskanci wani ya yana ɗauke da wannan larura ta sarƙewar numfashi

Daga cikin muhimman hanyoyin da ake amfani da su domin ƙiyasta ciwo ko raɗaɗin da mara lafiya ya ji da kuma motsuwa ta ƙashi a yayin da ake zargin an samu karaya, sun haɗa da, na ɗaya za ai gwaji na wannan ciwo ta hanyar ƙoƙarin gano taƙamaiman gurin da wannan raɗaɗin da mara lafiya yake ji yake zuwa daga gare shi, wanda kuma ya dace da wurin da da an gani an san akwai yiwuwar an samu karaya. Na biyu za a iya amfani da abun awo na ciwo, wacce na’ura ce ta bature da ke farawa daga sifili zuwa goma. Na uku ai ƙoƙarin gane idan wannan ciwon ya kasance ciwo ne mai kaifi. Mafiyawan lokuta ciwo mai kaifi yana nuna alaman karaya. Abu na huɗu shi ne a yi ƙoƙari a gane idan har ya kasance wannan raɗaɗin yana ƙaruwa yayin da aka motsa wannan wurin da ake zargin karaya. To ta nan ma za a iya gane karaya ce ko ba karaya ba ce. Sannan za a iya lura da wannan gun a ga shin akwai wani nau’i na kumburi, hakan zai iya nuna cewa karaya ce a wannan wuri. Sannan kuma a duba a ga shin sifar wannan gaɓar da ake zargin an samu karaya a gare ta ta canja, ko ba ta canja ba. Idan har duk wannan hanyoyin ba su yi aiki ba, za a iya amfani da na’urorin bature na gwaji, wanda ake yi a asibiti a ɗakin awo, na gwaje gwaje domin a tabbatar da aukuwar na karaya ko akasin haka.

Daga cikin hanyoyin da ake gano karayan ƙashi ta hanyar duba jiki da kuma taɓa shi sun haɗa d na ɗaya canjin yanayi ko kuma sauyin tsari a duba a gani ƙashin akwai wani sauyi da aka gani dangane da wannan ƙashin kaman a ga karkacewa ko kuma tsawo wanda ba’a saba gani ba ya yi na biyu a duba a ga shin akwai kumburi a wurin wanda zai iya nuna kaman naman gurin ya samu rauni ko kuma taruwar jini, na uku a duba a ga shin akwai wata fata da ta yi ja ko kuma ta yi shuɗi a kusa da wurin raunin wanda yakan bayyana bayan wasu sa’o’i da faruwar haɗari da ya haifar da wannan zargi na karaya. Sannan kuma za a iya lura a ga shin akwai wani rauni wanda yake yaga ya riga ya buɗe kamar fashewar fata kuma a duba yanayain mosti shin mutumin nan idan ƙafa ce misali yana ɗangyasawa ko kuma yana kaucewa taka wannan na kafar saboda tsoron jin raɗaɗin da ke biyowa baya yayin taka wanann ƙafan sannan kuma za a iya tambayar shi wannan majinyaci cewa ya gwada motsa daidai wurin nan da ake zargin akwai kaaraya idan aka ga baya iya motsa gurin yadda ya kamamta. To, hakan zai iya nuna akwai yuwawar karaya a wanann gun sannan kuma za’a iya duba wa a ga shin wannan mara lafiya yana iya ɗaukar nauyin jikinsa akan ƙafan shi idan misali ƙafa ce ko in hannu ne haka shin zai iya ɗaukar wani abu mai nauyi wanda yake iya ɗauka a yayin da hannun nan yake lafiya lau za kuma a iya taɓawa a taɓa wurin a ji domin ƙoƙarin gano takamamme gurin da ya samu kaman sauyin zafin jiki da sauransu.

Matakan gagawar da mutun zai ɗauka yayin da aka fitar da gargaɗin ambaliyan ruwa sune, mutun ya kasance ya ci gaba da bibiya kafofin sadarwa domin sanin halin da ake ciki, sannan kuma ya kasance cikin shirin ko ta kwana domin ƙaurace ma wannan yanki yayin da buƙatan hakan ta taso. Ya kasance kuma ya bi dokokin da aka gindaya wurin aiwatar da hakan. Bayan haka mutun ya kasance a duk inda ya samu kashi wuri ne mai tudu ba kwari ba, domin kaucewa nitsewa a cikin ruwa. Ya kasance duk wasu abubuwa da kasan ruwa zai iya yi ma illa a gidan ka ka killace su. Idan takaddune muhimmai ka fitar da su, kuma ka saka su a cikin jaka ta leda, ta yadda ko da ruwan ya taɓa su ba zai masu illa ba. Ya kasance duk wasu kayayyaki masu amfani da lantarki ka kauda su ka kai su a wani wuri keɓan tacce da ba lallai ruwan nan ya iya isa gare su ba. Bayan haka ka tanadi guzuri da haɗa da abinci, da ruwa domin sauƙaƙe wa wahalhalun ka a yayin da kuke a hali gudun hijira na ƙaurace ma wannan ambaliyan. Ya kasance kuma ka tanadi jaka da radiyo domin sanin halin da ake ciki. Kada kuma ka manta da taimakon raunanan musanman tsofaffi, gajiyayyu, masu buƙata ta musanman da kuma yara domin taimaka masu suma su tsira da rayuwansu.

Daga cikin muhimman matakan da ya kamata mutum ya ɗauka a yayin da yake da haraman komawa gidansa bayan faruwan ambaliya, sun haɗa, da na ɗaya, mutum ya kasance ya jira umurnin gwabnati, ya jira izini daga hukumomi, walau na jiha ne, ko na tarayya. Kar ka koma sai hukumomi sun tabbatar da cewa wannan yanki yanzu ba shi da fargaba ko kuma sauran haɗari. Abu na biyu ka shirya kanka da kuma kayan kariya da sanya takalma ma su kauri, da safan hannu, domin ka kare kanka daga tarkace da ƙwayoyin cutar da wannan ambaliyan ta wanko. Abu na gaba kai ƙoƙarin yin amfani da abin rufe hanci domin kariya daga hayaƙi ko ƙuran dake iya cutar da lafiyarka. Abu na gaba kuma ka duba wuraren waje na gini, ta hanyar duba kamar bango ko rufi da suka kusa faɗuwa da sauran sassan gine gine, domin tabbatar da cewa ba su a haɗarin zubewa, ko rushewa, kowane lokaci, ko kuma lura da waya, ko kebul na wutan lataruni domin kaucewa cutuwa daga wannan waya ta wutan lantarki ko kuma shokin. Idan ka koma a gida kar ka yi gaggawan yin amfani da lantarki har sai ka tuntuɓi wani injiniya da zai zo ya duba maka, ya tabbatar maka da cewa wannan wayoyi, wannan tsari na wayoyin gidanka yana lafiya wata matsala ba ta same su ba, ko wata waya bata kauce daga ainihin hanyan taba, ko kuma wata waya ba ta haɗu da wata waya ba da ba a son su haɗu da ita ba. Ka kuma yi ƙoƙarin tabbatar da cewa duk ruwan da za kai amfani da shi ruwa ne mai tsafta, saboda sanannan abu ne cewa ambaliya ta na gurbata ma’ajiyan ruwa ta gidaje da birane.

Daga cikin kurakuran da yakamata a guje ma wa yayin haɗa jakar gaggawa, sun haɗa da na ɗaya rashin sabunta kayayyakin da ke cikin jakan nan akai akai domin kuwa kayan gaggawa suna buƙatar sabuntawa lokaci zuwa lokaci. Abubuwa kaman abinci, ruwa, batura da magunguna dukkansu sunada wa’adi na lokaci da bayan wannan lokacin suna buƙatar a zubar dasu, a kuma maye gurbinsu da wasu sabbi. An so kuma a guje wa rashin la'akari da buƙatun kanka ko iyalinka misali rashin haɗa magungunan da za a iya buƙata yayin wannan tafiya ta gaggawa. Rashin saka kaman irinsu gilashi na ido wato tabarau ko kuma wasu kayayyakin lafiya da suka dace da buƙatun ka ko na iyalinka. An so a gujewa rashin ƙididdige adadin ruwan da ake bukata misali sanannan abune cewa duk mutum ɗaya a ƙalla yana buƙatan ruwa galan ɗaya a rana. To an so a gujewa rashin ƙididdige wannan a yayin haɗa kayayyakin guziri na gaggawa. An kuma so a gujewa manta mahimman takaddu kaman irinsu katin ɗan ƙasa, inshora lambobin sadarwa, da sauran su. An kuma so a gujewa rashin adana wa'innan mahimman takardun a cikin ledan da ruwa ba zai iya cutar da ita ba a yayin wannan tafiya.

Daga cikin hanyoyin da ake bi domin amfani da fasaha. A cikin kayayyakin gaggawa sun haɗa da cewa, ya kasance a cikin kayayyakin nan akwai waya wacce take mai riƙon caji. Sannan kuma a cikin wayar nan, akwai manhajoji waɗanda ke amfani ba tare da yanar gizo ba. Waɗannan manhajojin ya kasance suna ɗauke da taswira, domin gano hanya yayin da aka ɓace hanya. Sannan kuma ya kasance manhajojin suna ɗauke da lambobin sadarwa, za a iya tuntuɓar cibiyoyin bada agajin gaggawa, irin su RED CROSS, irin su NEMA da sauransu. Sannan kuma ya kasance duka waɗannan na’urorin da wayoyin, suna amfani ne da ko dai Bluetooth ko kuma Wifi direct na sadarwa. Sannan ya kasance a cikin kayayyakin gaggawa akwai ma’ajiyar caji wacce za a iya caza wayoyi da na’urori masu ɗan yawa, ya kasance kuma akwai fitila mai lantarki, ko kuma mai amfani da hasken rana. Ya kasance kuma akwai Rediyo mai batiri ita ma, ko kuma mai amfani da hasken rana.

Daga cikin hanyoyin da za a bi domin kulawa da bayar da agaji na daga abinci da ruwa a lokacin gaggawa, sun haɗa da na ɗaya, a tabbatar an yi gwaji domin a gano adadin mutanen dake ɗauke a cikin wannan runfuna na gaggawa a kuma gane miye buƙatunsu. Za a iyayin haka ta hanyar gane adadin yara dake a cikin runfunan nan da tsofaffi da kuma mataye masu juna biyu domin kowa a gane irin bukatar sa, da kuma ire iren abinciccika da nau’ikan abincin da kowa ke bukata. Daga nan sai a tsara dai dai gwargwadon nau’ikan wa'innan masu buƙata, dai dai taimakon da za a kawo, tare da bayar da ƙarfi ga yara ‘yan ƙanana tsofaffi, da kuma masu lalura da bukata ta musamman. Sannan kuma a tabbatar cewa wannan abinci da ruwa da za a kawo ya wadace su kada a kawo ɗan kaɗan ta yadda kuma za a samu rigingimu a cikin mutanen nan a ƙoƙarinsu na karɓan wannan agaji. Ya kasance kuma abincin nan da ruwa da za a ba su da sauran kayayyakin na agaji ingattattu ne ba wadanda wa’adin aikinsu yakare ba suka lalace. A kuma tabbatar inda aka kawo su aka ajiye kafin rarrabawa wuri ne wanda yake amintacce.

Hanyoyin da za a bi domin sauya runfunan gaggawa sun haɗa da, abu na farko shi ne a auna buƙatan da ke da kwai ta yin wannan sauyi, a auna irin haɗarurrukan zaa iya fuskanta idan ya kasance ba a sauya ma waɗannan runfuna muhalli ba. Kaman misali ƙila akwai yuwuwan ambaliya za ta shafi wurin, ko kuma wata gobara, ko kuma ɓarkewar cututtuka saboda yanayin lalacewan tsaftar wannan muhalli. Sannan kuma sai a lura a cikin mazauna wannan runfuna na gaggawa akwai a nau'ukan mutanen da suka kasance suna haɗari na kamuwa da cututtuka kaman yara ƙanana, da tsofaffi, da kuma mata masu juna biyu, da kuma masu buƙata ta musamman. Ko kuma akwai wasu waɗanda suka kasance suna da wasu cututtuka na musamman. Bayan duk anyi la'akari da wannan sai a zo a fitar da tsare tsaren da za a bi domin aiwatar da wannan canji. A samo cikakken bayani wanda za a iya amfani da shi a matsayin jadawali da za a dinga bi domin aiwatar da wannan canjin muhalli.

Daga cikin hanyoyin da tsarin tsaftace muhalli ke taimaka ma marasa ƙarfi, kamar marasa matsugunni, da masu nakasa, shi ne cewa, na ɗaya an tsara wuraren tsaftace muhalli dai dai da ƙa’idojin samun damar amfani da su da kuma la’akari da masu buƙata ta musamman. Kamar misali ƙofofin yawanci ana gina su ne su kasance ma su faɗi, domin wucewar kujerun guragu. Sannan kuma ana samar da sanduna masu taimakawa ko kuma tallafa ma ma su buƙata ta musamman. Ga kuma famfo domin tsarki yayin kamala bayan gida, sannan kuma ana ƙasar wurin tana kasancewa mai kaushi ba mai sulɓi ba ta yadda za ta iya cutar da masu buƙata ta musamman, ko ta zamar da su. Sannan kuma ana tsara su ta yadda ya kasance suna ɗauke da famfunan ruwa da na’urorin busar da hannu masu sauƙi ga kowa. Sannan kuma ana samar masu da alamomin rubutu a wuraren da aka keɓance musamman domin su waɗannan masu buƙata ta musamman ɗin. bayan akwai kuma wasu tsare tsare na musamman ga waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi. Misali ana samar da gidajen wanka da ba haya kyauta ga kuma na’urar tafi da gidanka, kamar motocin wanke jiki, bayan gida da sauransu. Ga kuma tabbatar da cewa wuraren suna buɗe a kowane lokaci domin marasa matsugunni su yi amfani da su a duk sanda suka tashi.

Daga cikin nauyin da ya rataya ga hukumomi, wajen kula da tsabtar muhalli. Shi ne akwai tsara dokoki da tsare-tsare da suka shafi tsabtar muhallin. Samar da kayan aiki kamar motocin shara da kuma wuraren zuba shara. Gudanar da tsabtar jama’a duk mako ko duk wata, da kuma ilmantar da jama’a a kan muhimmancin tsabtar muhallin. Da kuma hanyoyin da za a bi domin tsabtace shi da kuma tallafawa masu ƙaramin ƙarfi. Su ba su gudummawar kayan tsabtar muhallin. Kamfanoni masu zaman kansu ma na da rawar da zasu iya takawa, kamar samar da ayyuka da suka shafi tsabtar muhallin. Zuba jari a hanyoyin tsabtar muhallin, taimaka wa jama’a da kuma kula da ma’aikatansu, domin tabbatar da cewa sun bi ƙa’idojin tsabtar muhalli. ɗaiɗaikun mutane ma ba a bar su a baya ba, a kan rawar da zasu iya takawa, wanda ya haɗa da bin dokoki da ƙa’idojin gwabnati ta gindaya; domin tsabtar muhallin. Da kuma kulawa da muhallin a ɗaiɗaiku ko a mataki na ɗaiɗaiku. Misali, a gidajensu da wuraren kasuwancinsu da sauransu. Da kuma taimako da ilmantarwa a tsakanin family, a tsakankanin al’ummansu ko kuma a tsakankanin ‘yan uwansu da abokansu. Su kuma kula da tsabtar jiki wanda hakan ma yana da matuƙar tasiri, musamman ta fuskar daƙile cututtuka masu yaɗuwa sanadiyyar rashin tsabtar. Sai kuma haɗa kai da gwabnati, da bin dokokin gwabnati. Da kuma kamfanannuka masu ruwa da tsaki ta fuskar tsabtar muhalli.

Daga cikin hanyoyin da zuba jari a ɓangaren tsaftar muhalli ke bunƙasa tatalin arziki, akwai batun cewa a wannan inganta tattalin arzikin ko kuma inganta zuba jarin yana rage kuɗaɗen da ake kashewa domin jinya sakamakon cututtukan da yake da ka alaƙa da rashin tsaftar muhalli. Akwai ƙidddiga daga hukummar lafiya ta duniya cewa a Najeriya, fiye da kaso talatin a cikin ɗari na cututtukan da ake fama das u da a ka yi rijistan su a asibiti, suna da alaƙa ne da rashin ingantacciyar tsaftar muhalli. Bayan nan akwai kuma samar da ayyukan yi ga waɗanda ya kasance suna ayyukan da suka shafi tsaftar muhallin. Akwai kuma kamfanonin na musamman da ke ire iren waɗannan ayyuka suma suna samun kuɗin shiga sakamakon zuba jarin da aka yi a wannan fannin, da kuma bunƙasa tattalin arzikin al’umma baki ɗaya ta hanyar inganta lafiyar ma’aikata domin kuwa idan babu lafiya ba zai yiwu mutum ya fita ya samo abun sa ma bakin salati ba. Bayan nan hakan yana ɗaukaka darajar ƙasa ta hanyar jawo hankalin ma su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa wanda kuma yake taimaka ma kuɗin shiga wannan ƙasar da ta inganta tsaftar muhallin ta. Bayan nan akwai kamfanonin da ke sarrafa wannan shara da ake tattara ta daga muhalli domin mayar da ita abubbuwa masu amfani kamar ledoji, da kuma sabbin kayayyakin amfani na yau da kullum.

Daga cikin hanyoyin da sauyin yanayi ke taimakawa yaɗuwan zazabin cizon sauro da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin kawar da ita wannan cuta ya haɗa da na ɗaya duk sanda ya kasance akwai hauhawar zafi to fa sauro yana girma cikin sauri wanda mun sani cewa sauran nan shi ne ke yaɗa wannan cuta wanda kuma hakan yana ƙara yawan ko kuma adadin masu kamuwa da wannan cutan. Bayan nan ya kasance idan har canjin yanayi ya kawo a huhawar zafi to fa wannan kwayar cutan ita kanta tana saurin girma cikin sauri, bayan nan yankunan da suka kasance ba su ba a samu ɓullar wannan cutan ba suna harbuwa suma sakamakon yawaitan wanann kwayoyin cutan ko kuma yawaitan sauran da ke yaɗa waɗannan cutan. Bayan nan akwai tasirin da hakan ke haifar wa ta fuskan can wuraren haihuwar shi wannan sauran ko kuma wuraren kyankyashesu a karin ruwan sama ta yarda wannan ruwan saman zai iya haifar da ambaliya za ta iya lalata cibiyoyin kiwon lafiya wanda kuma mun sani cewa idan ya kasance akwai ƙarancin hukumomin kiwon lafiya to fa, akwai yuwuwar ƙuwa ko raguwar masu kamuwa da wannan cutan. A bayan nan akwai tasirin da wannan sauyin yanayin ke kawowa ta fuskacin wannan kawar da wanann cuta shi ne sauyawar yankuna da wadɗnnan cututtuka suke. Misali kilan zai iya kasancewa wannan cuta tafi yawa a kudacin Najeriya ko kuma arewacin Najeriya, idan har sauyin yanayi ya zo zai kuma iya sa wanann cuta yawanta ya ƙaru a kudancin ƙasan. Bayan kuma an riga an zuba kayan aiki an yi mai da hankali wajen kawar da cutar a arewaci to kun ga yanzun kuma wanann kayan aikin da ma’aikatan da kuɗaɗen da aka karkashe a arewa dole ai ƙoƙarin ɗaukansa a mayar da su a kudanci sakamakon ɓullar da wanann cutan ta yi a can ko kuma aƙalla ai ƙoƙarin daidaita kuɗaɗaen da ake kashewa a bayan nan. Hakan na taimakawa wurin ƙaruwar wasu cututtuka na daban ta yanda hakan ke sa a mai da hankali a waɗannan cututtuka ko kuma a raba hankali a rage ƙoƙarin kawar da malariyar, a mai da hankali kuma wurin raba hankali da yaƙar sauran cututtuka.

Abubbuwan da ke kawo tarnaƙi ko kuma ƙalubale ta fukaskacin kawar da maleriya da suka haɗa da juriyar magani da kuma rashin wadatacen tallafin kuɗi sun haɗa da, na ɗaya akwai juriyar da ita wannan ƙwayar cutar ke koyo ta fuskacin magungunan da ake amfani da su domin kasheta. Ya kasance musamman idan marasa lafiya ba su bin ƙa’idojin shan magani yau da gobe wannan cuta na ƙoƙarin samar da wasu hanyoyin da ta ke kare kanta daga illolin da wannan maganin zai iya yi mata. Bayan nan shi ma sauron da ke yaɗa wannan cutar yana samar da wasu dubarun da yake bi domin kauce wa illolin magungunan feshi ke ma shi. Ta fuskacin ƙarancin kuɗi kuwa, rashin isassun kuɗi kuwa na matuƙar shafan ayyukan da ƙungiyoyi ke yi domin ƙoƙarin a kawar da ita wannan cuta. Yana hana samar da kayayyakin aiki kamar ragar kwanciya, ko kuma gidan sauro, kayan feshi, da kuma magunguna. Dangane da rashin isashen kayan aiki, akwai ƙarancin ma’aikata ta yadda rashin ma’aikatan lafiya masu horo kan sarrafa cutar maleriyar yana hana isar da kulawa ga mabuƙatan ta. Bayan nan akwai kuma ƙarancin kayan gwaji wanda waɗannan kayan gwajin na da matuƙar tasiri ta fuskacin gane wannan ƙwayoyin cuta da kuma matakin ta domin bayar da magani dai dai da yadda ya da ce.

Asibitoci na amfani da tsare tsare da hanyoyi daban daban domin tabbatar da ingantacciyar kulawa ga marasa lafiya kama daga gudanarwa, da kuma sashen kula da gadajen marasa lafiyar nan. Ta fuskacin gudanarwa akwai aikin tantance marasa lafiya da ake yi a sashen gaggawa ta yanda ake tantance waɗannan marasa lafiyar, la’akari da irin matsalar da suke ɗauke da ita. Waɗanda ke cikin haɗari ko kuma buƙatan tallafin gaggawa akan fara ba su wannan taimakon nan take. Bayan nan likitoci da ma’aikatan jinya kan yi aiki cikin sassarfa domin rage cinkoso ta hanyar yin gwaje gwaje a kan kari domin ba da magungunan da suka dace da wuri. Sannan kuma asibitoci na da tsarin kula da gadajen marasa lafiya domin tabbatar da cewa koda yaushe za a iya amfani da su. Kararri an gyaggyara su, idan kuma ya kasance an samu karanci na gadajen ana ƙoƙarin sayen wasu sabbi da kuma inganta waɗanda ke da kwai. Bayan nan akwai haɗin kai da ake samu tsakanin likitoci, ma.aikatan jinya da kuma masu shigar da bayanai domin yin aiki tare domin ceto rayukan marasa lafiya. Sannan kuma akwai karkasa aiki da sukeyi a tsakankaninsu su domin sauƙaƙe ayyuka da kuma rage cinkoso a sassa kamar sashen gwaje gwaje, da kuma sashen bayar da magunguna. Suna kuma amfani da tsarurrukan fasaha na zamani kamar yin amfani da kumfutoci domin tattara bayanai na marasa lafiya, da kuma tura bayanan da gwaje gwajen da aka yi zuwa ga likita nan take.

haɗewar asibitoci ko kuma sayen asibitoci masu zaman kansu wata hanya ce da ake amfani da ita don bunƙasa hanyar lafiya asibitoci masu zaman kansu wata hanya ce da ake amfani da ita don bunƙasa hanyar lafiya da kuma ƙalubalensa dangane da alɸanunsa akwai inganta ayyuka na wannan asibitocin sannan kuma akwai ƙara samun na’urori na gwaje gwaje da kuma masu taimaka wa marasa lafiya domin gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum sannan hakan na rage kuɗaɗen da ake kashewa domin kuwa haɗewar asibitoci na bayuwa ga rage ma’aikata marasa muhimmanci a tsakankanin waɗannan asibitoci sannan hakan na inganta kasafin kuɗi na waɗannan asibitoci da suka haɗe dangane da ƙalubalen hakan kuwa akwai cinkoso da kuma rikice rikice da ake samu a tsakanin ma’aikatan jinya saboda yawaitarsu da kuma rashin jituwarsu sakamakon cewa ba su saba da junansu ba akwai kuma rikici da ake samu na matsayi domin kuwa idan ya kasance asibitoci sun haɗu to fa kowa zai so ya kasance shi ne ke zaune a gurare ko kuma gurabe masu muhimmanci ta fuskacin gudanarwa a wannan asibiti so ko:wa: zai kasance yana so ya zama ya riƙe wasu madafun iko mafiya muhimmanci a gurin sannan akwai matsalar kuɗi ta yadda haɗewar asibitoci ke buƙatar kuɗaɗe masu yawa domin tsara kayan aiki da kuma inganta kayan aiki ga kuma matsaloli na bashi ta yadda idan ɗaya daga cikin asibitocin da suka samu wannan haɗuwar na iya shafar ayyukan haɗin gwiwa idan ya kasance ɗaya daga cikin asibitocin na da basussuka a kanta sannan ga kuma rikici na gudanarwa ta yadda za su samu rikici ta fuskacin gudanar da ayyukan saboda bambance bambancen al’adu da kuma dokoki

daga cikin hanyoyin da sashen haihuwa na asibitoci ke bi domin bayar da kulawa ta musamman ga iyaye haihuwar farko da kuma jariransu ya haɗa da cewa a duk sanda ya kasance an karɓi haihuwar mace wanda ta ke haihuwar ta ce na farko ana ƙoƙarin tabbatar da a kowane mataki an kula da lafiyar ta a bayan wannan haihuwan domin tabbatar da cewa matsalolin da ake samu a bayan haihuwa kaman irin su ɓallewan jini da hawan jini da sauransu ba a same su ba a na kuma kula da shima jinjirin na ta domin ba shi kulawan da ta dace har zuwa lokacin da zai ɗan fara yin ƙwari waɗanda kuma suka kasance sun sami wannan lalurori da suka shafi jini ana ba su kulawa ta musamman da kuma magunguna domin tsayar da shi sannan ana kuma ba su shawarwari ta yadda za su kula da kansu da kuma jariransu da kuma ba su shawara ta fuskancin abinciccikan da za su rinƙa amfani da su da kuma nau'i kan magungunan da za su rinƙa amfani da su domin kauce ma kamuwa da cututtuka ana kuma tabbatar da kula da lafiyar jaririn ta hanyar sanya ido a kan yanayin da jaririn yake daga lokacin da aka haife shi domin a tabbatar da cewa yana samun isasshen numfashi da kuma ingantacciyan lafiyar zuciya

Daga cikin hanyoyin da sashen unguwan zoma na asibitoci ke bi domin tallafawa haihuwa mai hatsari, da kuma mai ɗauke da matsaloli yayin haihuwar sun haɗa da sanya ido kan wannan uwata ta jariri da ke cikin haɗarin haihuwar ta hanyan duba ta akai akai, daga lokacin ɗaukan cikin har zuwa lokacin haihuwa. Ana kuma amfani da na’urori na musamman domin duba lafiyar jaririn. Bayannan akwai kula da matsalolin da wannan uwa ke ɗauke da su, ko kuma wannan mace mai juna biyu ke ɗauke da su kamar matsalolin da suka haɗa da hawan jini, ciwon siga, ko rashin aiki da jijiyoyin jiki, ta yadda hakan kesa a ba ta ta kulawa ta musamman. Bayan nan akwai shawarwarin da ake ba ta dangane da magungunan da za ta dinga sha da rigakafi, da kuma nau’ukan abincin da za ta rinƙa ci, da kuma nau’ukan motsa jiki da za ta dinga yi. Bayan nan akwai taimakon da ake ba mahaifan da ke ɗauke da wasu cututtuka na musamman, kaman cutan eclepsia wadda idan ya kasance uwa na da wannnan cuta ana ɗaukan matakai na gaggawa domin kula da lafiyar ta, da kuma jaririnta kamar amfani da magungunan rage hawan jini, da kuma duba lafiyar zuciyarta. Idan kuma yakasance uwa na ɗauke da ciwon zuciya ko na hanta, a nan ma ana ba su kulawa ta musamman ta hanyar amfani da magungunan da na’urorin duba lafiya, domin tabbatar da cewa ba a samu wata matsala ba yayin haihuwa. Sannan ana kuma kula da jariran da ta haifa a lokacin wannan haihuwa mai hatsari, ta hanyan duba lafiyar jaririn domin a gano cewa shin jaririn yana cikin hatsari ko yana fuskantan wata matsala ne ta hanyan duba lafiyarsa shima ta hanyan amfani da na’urori musamman kaman a duba bugun zuciyar shi, da kuma nunfashin shi, da sauran gwajagwaje masu mahimmanci

Daga cikin hanyoyin da sashen, haihuwa na asibiti ke bi, domin inganta shayarwa. Dakuma temakama mata, tafuskancin samarda, ko kuma bunƙasa ruwan nonansu. Ya haɗa da shawarin da akan ba uwaye sabobbin haihuwa. Ta fuskacin sanin muhimmancin, shayar da jarirai madarar uwa. Da kuma tasirin da hakan kedashi ga lafiyar wannan jinjiri, sabon haihuwa. bayan nan akan shawarcesu, akan nau’ukan abinciccikan da yakamata su rinƙa ci. Musamman abincikan da’akasan suna taka muhimmiyar rawa, ta fannin bunƙasa ruwan nono. Bayan nan ana ƙarfafa su waɗannan uwaye, dangane da shayar da yara, madarar nono. ta farko bayan haihuwa. Musamman awa ɗaya bayan haihuwa. Da kuma nusantar dasu muhimmancin da wannan madarar nono ke dashi, akan dorewar lafiyar jinjirinnan. Sannan ana tsawatar dasu, akan ba jarirai, madarar kanti da kuma illarda wannan madara ke da ita akan lafiyar jariran. Sakamakon rasa wasu muhimman sinadarai da tayi, saɓanin madarar uwa. Wacce ke dauke da wadannan sinadarai, masu ƙarfafa ajikin yaro, domin inganta lafiyar sa.

Yadda za a saka wanke hannu ya zama al’ada kamar ayyukan mu na yau da kullum, ya haɗa da tabbatar da wanke hannun nan kafin da kuma bayan cin kowanne irin nau’i na abinci, da kuma tsaftace hannu da wanke shi musamman da sabulu ko omo bayan anyi amfani da ban ɗaki. Har wa yau a wanke hannun nan a tsaftace shi bayan an wanke ba haya da sauran ƙazanta ta jarirai. Akwai kuma ƙoƙan mayar da yin amfani da sabulu da ruwa matsayin ɗabi’a. Yayin wanke hannu a yi amfani da sabulu mai tsafta a wanke hannun nan da kyau na tsawon aƙalla sakan ishirin, wanda hakan yana taka muhimmiyan rawa ta fuskacin kashe ƙwayoyin cututtuka, sannan an so a rinƙa amfani da man kashe ƙwayoyin cuta na hannu idan babu ruwa da sabulu kenan sai a shafa wannan man a cuccuɗa shi, wanda yake ɗauke da aƙalla kaso sittin bisa ɗari na barasa, ko kuma giya wanda aka fi sani da alcohol a turance. Sannan kuma an so a rinƙa wayar da kan al’umma domin sanin muhimmancin tsaftace hannu a koda yaushe musamman ma ga ƙananan yara, domin su tashi da wannan ɗabi’a. an so ma a kuma zamanantar da tsaftace hannun a lokuta na musamman a tabbata ana wanke hannu a lokuta kamar bayan shaƙar hanci ko kuma bayan shan magani ko kuma bayan hulɗa da wani mara lafiya.

Daga cikin hanyoyin da za’a iyyabi domin tabbatar da cewa malaman lafiya da sauran mataimakansu, suna bin dokokin keɓance marasa lafiya sauda ƙafa sune. Yakasance waɗannan malaman lafiya suna samun horo akai akai dangane da hanyoyi da akebi domin aiwatar da wa ’yan’ nan tsare tsare na keɓance marasa lafiya, bayaga haka ya kamata a samar musu da wasu littafai, ko kuma wasu fastoci da zasu iyya likawa jikin bango waɗan dake ɗauke da hanyoyin da yakama a riƙabi domin cika sharuɗɗan daya kamata ta fuskacin gudanarwa a wa ɗannan muhallia da’aka ware domin waɗannan marasa lafiya. bayada haka yakamata a samar da kayayyakin aiki a wadace tayayyada um waɗannan malaman lafiyan zasu samu damar gudanar da ayyukansu a koda yaushe cikin nasara, waɗannan kayayyakin ayyukan sun haɗa da su kansu wuraren da za’ayi amfani dasu domin keɓance marasa lafiyan, da kuma kayayyakin kariya ga waɗannan malaman lafiya zasu iya amfani dasu wurin gudanar da ayyukan su da suka haɗa da, kamar takunkumi na baki, safar hannu ta kariya, riga takariya da sauransu. Bayannan kuma yakamata ya kasance an samar da masu sa’ido domin lurada yadda ma’aikatan lafiya keyin biyayya ga tsare tsaren nan da aka waredom in gudanar da ayyukan da suka shafi tsarin keɓance marasa lafiyan a asubiti.

Daga cikin hanyoyin da asibiti kee bi doomin jaƙi da ɓarkeewar cututtuka da yaɗuwarsu sun haɗa da gano alamun farko ta hanyar lura da alamun cuutar nan cikin gaggawa, kamar yadda aka lura da yawan marasa lafiya masu alamomin cuuta guda ɗaya a lokaci guda. Da kuma tattara bayanai kan tarihin lafiyar marasa lafiya da dai suke hulɗaa da juna don fahimtarsu da tushen cuutar ko asalinsa. Sannan kuma ana tabbatar da ce:wa an keeɓe majinyata masu lalura iri ɗaya a lokacin da aka fuskanci sun taru da yawa a asibitin nan a lokaci guda Ana kuma ware masu ɗakuna na musamman a asibitoci doomin amfani da su musamman sabooda kaucewa kamuwa da cututtukan da kee yaɗuwa da iska ta ruwa ko kuma ta hanjar cuɗanya. Ana kuma ƙooƙarin samar wa da ma'aikatan jinya kayayyakin kare kai doomin kaucewa kamuwa da waɗannan cututtuka yayin da suke kulaa da waɗannan marasa lafiya da aka keɓance. Ana kuma tabbatar da cewa kayan kariyan nan sunaa wadatuwa ga ma'aikatan a ko da yaushe kai har maa baƙi masu zuwa ziyaara doomin ganin waɗannan marasaa lafiya. Ana kuma tsaftace wuraare da kayan aiki, musamman waɗanda aka yi amfaani da su doomin kulaa da waɗannan marasa lafiya da aka keɓe. Ana kuma ƙooƙarin bayar da rahoto ga hukumomin lafiya masu ruwa da tsaki ta fuskanci cututtukan da suke kasancewa annooba kamar hukumar lafiya ta Nigeria da ake kira da ncdc doomin baa da tallafin gaggawa.

Daga cikin hanyoyin da za a bi domin daƙile ko kuma rage juriyar magunguna da ƙwayoyin cuta ke nunawa da kuma bunƙasa amfani da ƙwayoyin magungunan nan yadda ya kamata, shi ne kafa shirin mu, gudanarwa da zai rinka tabbatar da cewa ana amfani da waɗannan magungunan yadda ya kamata. Sannan suma likitoci suna bayar da magunguna yadda ya kamata, ta hanyar ƙirƙirar wasu ƙungiyoyi da suka ƙumshi masu ilimi a fannoni daban daban kamar likiticin ƙwayoyin cuta, likitocin da ke haɗa magunguna, da kuma likitocin da ke gwaje gwaje a ɗakin bincike domin sa iso akan amfani da magungunan da ke kasha ƙwayoyin cutar. A tabbatar an samar da tsare tsare masu kyau da ƙaidoji da dabaru da suka dogara da shaidun kimiyya domin amfani da waɗannan magunguna. Ya kasance kuma ana sake duba waɗannan ƙa’idojin akai akai domin sake masu fasali, gwargwadon buƙata. Ya kasance kuma ana tabbatar da cuta ko kuma ƙwayar cuta kafin a bada magani, domin kasha ta ko kuma domin magance ta. Ya kasance kuma ana amfani da maganin da ya dace ku kuma da yake aiki a kan wannan cutar ita kaɗai ba tare da sauran wasu ƙwayoyin cuta ba. sannan kuma a ringa ilmantar da ma’aikata ta hanyar bas u horo akai akai da kuma wayar da kansu da faɗakar da su a kan hanyoyin da juriyar magunguna ke afkuwa ga ƙwayoyin cuta da kuma hanyoyi kauce musu.

Yin amfani da magungunan da yake kashe ƙwayoyin cuta ta hanyar da ta dace ya haɗa da, na ɗaya a tabbata da an yi amfani da waɗannan magunguna ne a bisa umarnin likita. Na biyu a tabbatar cewa an yi amfani da wadannan magunguna ne masu kashe kwayoyin cuta a kan lalurorin da ke haddasuwa sakamakon bacteria ko kuma a kan cuttutukan da bacteria ke haifarwa, kamar matsalolin ciki, maƙogaro da sauransu. Na uku ya kasance an bi ƙa’idojin da likitoci suka gindaya dangane da amfani da wannan magungunan ta fuskacin lokacin da za a ɗauka ana amfani da waɗannan magungunan, da kuma adadin da za a ringa sha. Yin amfani da magunguna ta hanyar da ba su dace ba kuma sun haɗa da ya kasance ana shan magungunan nan ba a bisa umarnin likita ba, ya kuma kasance ana shan magungunan nan a cuttutukar da ba bacteria ke kawo su ba. Kamar su cututtukan da virus ke kawo wa irin su mura da sauran su. Ya kuma kasance a na yanke adadin da likita ya bada na shan wannan magani, misali an ce a sha magani har zuwa tsawon sati ɗaya mutum sai ya ga da ya ɗan samu sauƙi, kwana uku, huɗu ya tsaya da shan wannan magani ko kuma ya sha maganin amma kuma ya zarta abinda likita ya gindaya ko kuma ya gaza haka

Tasirin shekaru a kan garkuwan jiki da kuma yanda za a taimaka wa tsofaffi. Sanannen abu ne cewa da shekaru na taka muhimmiyar rawa ta fuskacin raguwar ƙarfin garkuwar jiki, yayin da mutum ke tsufa ƙarfin garkuwar jikin sa yana raguwa. Wannan yana sanyawa tsofaffi su zama masu saurin kamuwa da cututtuka. Jiki yana rage samar da sinadaran da ke kare jiki daga cututtuka, sannan kuma a yayin tsufa jiki yana rage karɓan alluran rigakafi kamar irin su rigakafin mura ko tetanus. Sannan kuma yawan shekaru na zuwa da matsalolin da suka shafi tsufa kamar ciwon sikari, hawan jini ko cututtukan zuciya waɗanda ke shafar aikin garkuwar jiki. Bayan nan tsofaffi na gaza cin abinciccikan da ke taimakawa garkuwan jiki, wanda hakan yana sa garkuwan jikin ta yi rauni. Abubuwan da za a iya yi domin taimaka wa garkuwan jikin tsofaffi shi ne a tabbatar da cewa tsofaffin nan na samun cin abinci mai wadatar da jiki da kuma gina shi kamar vitamin c ,irin su shan lemu da mangwaro kamar abinci mai ɗauke da sinadarin zinc, kamar cin wake kenan, da naman sa da kuma abincin da ke gina jiki da ƙara ƙarfin jiki kamar irin masara da gero.

Daga cikin muhinmancin shan ruwa da kuma tasirin hakan ga garkuwar jiki, shine ruwa yana taimakawa wajen kiyaye daidaiton ruwa a cikin jiki, wanda ke da muhimmanci don aikin ƙwayoyin garkuwar jiki. Jikin da ba shi da ruwa zai yi wahala wajen samar ƙarin sinadaran dake taimakawa garkuwan jiki yin aiki yadda ya kamata. A cikin yanayin rashin ruwa ƙwayoyin garkuwan jiki ba su iya aiki yadda ya kamata. Ruwa na taimakawa wajen samar da ɗinbin ƙwayoyin da ke taimakawa wajen ganowa da kuma yaƙar ƙwayoyin cuta a jiki. Shan ruwa na taimakawa wajen inganta tsarin jiki na magance cututtuka ta hanyan sa ɗinbin sinadarai masu taimako su isa ga sassan da suka samu ko kuma da suka kamu da cutan. Ruwa yana taimakawa har wa yau wajen narkar da abinci da kuma ɗaukan sinadarai masu gina jiki daga abinci zuwa sassan jiki, wanda ke ƙarfafa tsarin garkuwar jiki. Shan ruwa yana taimakawa wajen tsarin hunhu da ƙashi yana tabbatar da cewa jikin ba zai fara samun matsalolin na rashin ruwa da zai rage aikin garkuwar jiki ba. Bayan nan ruwa na taimakawa wajen daidaita zafin jiki da kuma tabbatar da cewa ƙwayoyin garkuwan jiki suna aiki cikin ƙoshin lafiya. Wanda rashin ruwa zai iya janyo zafin jiki da zai rage aikin garkuwar jiki. Hanyoyin da za a iya tabbatar da shan ruwa sun haɗa da shan ruwa akai akai musanman a cikin yanayin zafi ko kuma bayan motsa jiki, cin abinci mai ruwa ruwa da kuma gujema shaye shaye.

Daga cikin hanyoyin da cin abinci ke tasirantar haɗarin nakasa ko kuma haihuwar ‘ya’ya nakasassu, da kuma sauran matsalolin da suka shafi haihuwa, akwai kare jariri daga nakasar ƙashi da jijiya. Kamar yadda aka sani, sinadarin folic acid yana taimakawa wajen kare nakasar ƙashin baya da ƙwaƙwalwa. Idan ya kasance mace mai juna biyu na yawn cin abincin da ke ɗauke da shi wannan sinadarin, to fa tabbas za a haifi yaro mai lafiyar ƙashi da jijiyoyi. Bayan nan, cin abinci mai sinadaran da ya kamata, yana rage haɗarin ciwon hawan jini. Kamar abincin dake ɗauke da sinadarin magnesium da protein. Yana taimakawa sosai wajen rage matsalolin da suka shafi jini da kuma mahaifa. Bayan nan cin abinci wanda ya dace a lokacin juna biyu na inganta gudanar jini a jikin wannan mace mai ɗaku da juna biyu. Kamar cin abincin da ke ɗauke da sinadarin iron, yana taimakawa sosai wajen samar da isassun jini domin jariri da kuma uwarsa. Yana rage hatsarin samun ciwon rashin jini. Bayan nan cin abincin da ya dace a lokacin juna biyu yana ƙara ƙarfafa garkuwan jik, kamar cin acincin da ke ɗauke da sinadarin vitamin da zinc suna taimakawa sosai waje kare uwa da jariri daga kamwa da cututtuka ta hanyar ƙarfafa garkuwan jikin su. Sai dai akasin haka na haifar da matsaloli sosai ga mahaifiyar da kuma ɗan da take ɗauke da shi. Rashin cin abinci mai gina jiki na iya haifar da nakasa ga jariri kamar nakasar ƙashin baya, ciwon huhu, ko matsalolin ƙwaƙwalwa.

Daga cikin muhimman sinadaran gina jiki da ya kamata mata masu juna biyu su yawaita ci, domin bunƙasa rayuwar jaririn nan da lafiyar sa, da kuma lafiyar ita kanta uwar, sun haɗa da folate ko kuma folic acid, ya kasance yana kare jariri daga nakasar ƙwaƙwalwa da ƙashin baya. Ana samun shi a kayan lambu masu launin kore, irin su alkama, wake da abincin da ya kasance an wadatar dashi wannan sinadari. Bayan nan ana son su yawaita cin abinci mai ɗauke da sinadarin iron, domin wannan sinadari yana taimakawa sosai wajen samar da isashshen jini don kai iskar oxygen ga jariri. Ana samun iron a cikin abinci irin su nama, kifi, hatsi, kayan lambu masu launin kore da kwakwa. Bayan nan ana son mata masu juna biyu su yawaita cin abincin dake ɗauke da sinadarin calcium domin bunƙasa ƙashi, haƙora da tsarin zuciya da jijiya na jariri, ana samun calcium ne acikin nau’ikan abinci irin su madara, yogurt, cukwui da kayan lambu da sauran su. Bayan nan ana son mace mai juna biyu ta yawaita cin abincin da ke ɗauke da sinadarin protein, domin taimakawa wajen gina cell na jiki, tsokoki da gaɓoɓin jariri, ana samun shi ajikin nama, ƙwai, kifi, wake da kuma sauran kayayyakin dake ɗauke da mai.

a lokacin juna-biyu mace tana buƙatar ƙarin kuzari domin tallafawa cigaban jariri da kuma biyan buƙatun jikinta duk da haka ƙarin calories ya danganta da zangon ciki da yanayin jikin mace a trimester na farko ma’ana watanni ɗaya zuwa uku buƙatar calorie a jikin mace mai juna biyu bata ƙaru ba sosai sabida jariri bai girma ba sosai ta yadda har zai iya tasirantar calorie ɗin da mahaifiyarsa ke ci ana bada shawara mace ta cigaba da cin abinci kaman yanda ta ke ci kafin ɗaukar cikin a wannan zangon ana bada shawarar ta ɗauki ko a rana ta ci abinci dubu ɗaya da ɗari takwas zuwa calorie dubu biyu a trimester ta biyu ma’ana watanni huɗu zuwa shida wanda a lokacin jariri ya fara girma da sauri don haka mace na buƙatar ƙarin kuzari ma’ana ƙarin calories ana ƙara kimanin calories ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin akan na farko wanda zai tashi kenan zuwa calories dubu biyu da ɗari biyu zuwa da ɗari uku akan kowace rana a trimester ta uku ma’ana watanni bakwai zuwa tara jariri yana girma sosai kuma jikin mace yana buƙatar ƙarin kuzari sosai sai don tallafawa wannan cigaban na jariri ana ƙara kimanin calories ɗari huɗu da hamsin zuwa ɗari biyar akan abincin da ta ke ci a baya mace tana buƙatar kusan calories dubu biyu da ɗari huɗu zuwa calories dubu biyu da ɗari biyar a rana a wannan lokacin

Daga cikin rukunan abinci ko kuma nau'ikan abinci da ya kamata mace mai juna biyu ta yawaita ci, akwai carbohydrate, ma'ana abinci mai samar da kuzari domin gudanar da ayyukan jiki da kuma cigaban jariri. Ana ba da shawara mace ta ci kusan uku zuwa biyar a rana, ta ci shi sau uku zuwa sau biyar a rana bayan nan akwai protein, ma'ana abinci mai gina jiki. Ana buƙatan mace ta ci shi sau biyu zuwa sau uku domin tabbatar da lafiyar ta da ta jaririnta. Bayannan akwai fruit, ma'ana 'yayan itatuwa, ko kuma 'ya'yan marmari domin samar da vitamin da antioxidant don tallafawa lafiyar uwa da ta jaririn. An so a ƙalla mace mai juna biyu ta ci kayan marmari ko ta sha kayan marmari a ƙalla sau biyu zuwa sau huɗu a rana. Bayan nan akwai kayan lambu, domin samar da vitamin suma da fiber da sinadarai kaman folet da iron. An so mace ta ci su sau uku zuwa sau biyar bayan nan akwai dairy. Ma'ana nau'ikan madara, da kayayyakin da ake yi daga gare ta. Irin su yoghurt domin samar da calcium da vitamin d a ƙashin uwa da jariri. An so a ci sau biyu zuwa sau uku a rana. Bayan nan akwai kitse mai kyau wanda yake da mahimmanci wajen cigaban ƙwaƙwalwa da idanuwan jariri, amman shi an so a ringa cin shi aƙalla kaman sau ɗaya ko kuma ɗan kaɗan dai. Bayan nan sai ruwa ana so mace mai juna biyu ta yawaita shan ruwa domin kiyaye lafiyar ta da sauƙaƙa narkar da abinci. An so a sha aƙalla lita biyu zuwa uku a rana.

Daga cikin alamomin naƙuda ga mace mai juna biyu da kuma yadda ake gane su, akwai ragewar jiki ko matsalar tashin jiki wanda ake kira lighting wanda ke faruwa lokacin da jariri ya sauka cikin ƙashin mahaifa domin shirya ma haihuwa. Yadda ake gane shi shi ne mace za ta ji sauyi a jikinta kaman ta rinƙa jin sauƙin numfashi saboda jaririn yana nesa da hancin mahaifa, amman yana iya sa ciwon ƙafa ko kuma yawan yin fitsari. Bayan nan akwai ciwon baya mai tsanani ta yadda hakan ke zama sanadiyar motsin jariri ko kuma motsin jikin jaririn da kuma sauyawar jikin uwa. Yadda za a gane hakan shi ne mace ta rinƙa jin ciwon baya da zai iya yin tsanani. Bayan nan akwai yawan zubar jini wanda ke faruwa lokacin da mahaifa ta fara buɗewa domin haihuwa, a wannan lokaci mace mai juna biyu za ta ga zubar jini mai ruwan ƙasa ko ja wanda ke nuni da cewa haihuwa ta ƙaraso. Bayan nan akwai ƙaruwan motsi ko zaman jariri ta yadda mace za ta ji jariri na motsawa ko juyawa sosai a cikin cikinta yayin da haihuwar nan ta ƙaruso. Bayan nan akwai rashin jindaɗi da zafin ciki wanda hakan na faruwa ne lokacin da ƙirar jiki ta fara sauyawa domin shirya haihuwa. A yadda za a gane hakan shi ne mace mai juna biyu ta ji ciwon ciki mai matuƙar tsanani ko kuma ya zo ya ɗauke hakan na nuna cewa haihuwa ta ƙaraso.

Daga cikin hanyoyin haihuwa akwai haihuwa ta al’ada ta yadda mace za ta haihu ba tare da wani taimako baa daga waje. Wannan naa faruwa ne lokacin da jariri ya fito daga mahaifa, kuma za a iya zaɓar hakan ne idan ya kasance mace na cikin ƙoshin lafiya, hakan nan jaririnta maa naa cikin lafiya kuma yana a tsayuwar da ya kamata ya kasance yana gareta acikin mahaifa. Akwai kuma haihuwa na tiyata, ta yadda likita ke yin tiyata doomin cire jaariri daga mahaifa, hakan naa faruwa lokacin da aka ga matsala ko haɗari ga lafiyar uwa ko jariri yadda ake zaɓar shi shi ne likita zai tsara wannan hanyar dangane da yanayin lafiyar uwa ko jaaririn. Yawanci ana amfaani da shi idan akwai buƙatar gaggawa ko idan mahaifa bata buɗee sosai ba. Akwai kuma haihuwa ta hanyar taimakon magunguna wanda hakan ke nufin za a ba ita mai juna biyu magunguna ta sha doomin su taimaka mata ta haifi jaariri cikin sauƙi. Hakan maa yana kasancewa hanyar da tafi dacewa idan ya kasance jaariri na aʧikin wahala ko kuma idan yaa kasance mahaifa bata buɗe ba. Akʷai kuma haihuwa ta hanyar taimakon tsara ciki wanda ke nufin a haifi mace acikin ruwa, ko kuma haihuwa acikin ruwa, mace mai juna biyu ta haihu acikin ruwa wanda ke taimakawa wajen rage ciwon ciki da kuma sanya uwa cikin jin daɗi. Ana zaɓar wannan hanya ne ko da kuwa mace na cikin ƙoshin lafiya kuma ba ta da wani haɗari a lafiyarta. Hanyoyin da dai ake zaɓar irin nau’ukan haihuwan da mace za ta yi a dunƙule su ne a lura da lafiyar wannan mai macen mai juna biyu a ga shin za ta iya haihuwa da kanta ko ko sai an taimake ta da wani nau’in taimakon da ya dace. Sannan a dubaa shi ma wannan jaririn shin yana cikin ƙoshin lafiya, sannan kuma kwanciyar shi a cikin cikin ta dace yadda da lokacin haihuwan nan yaa yi zai fito ba tare da wata tangarɗa ba.

Daga cikin hanyoyin da ake bi domin tabbatar da cewa jariri ya samu ya sha nono sosai yadda ya kamata shi ne, mace mai shayarwa ta samu wata hanya mai kyau ta zama ko kwanciya ta yadda dai zai fiye mata saukin shayarwa da jaririn, hakan zai taimaka wajen kauce wa gajiya a lokacin da jaririn ke shan nono ko kuma ciwon baya da sauran su, idan kuma kina zaune zaki iya amfani da wani ɗan abu domin ya taimaka miki kamar ‘yar kujera ko kuma ki kwanta ko ki kishingiɗa yadda ya dace, bayan nan ana so a tabbatar cewa jaririn ya kwanta da kyau a hannu ki rike jaririn ko a rike jaririn cikin sauki ta yadda haka zai taimaka wajen ganin cewa yana iya tsosan nonan nan cikin sauki, a tabbatar da cewa jaririn yana kan saiti mai kyau ta yadda yake yana kallan nonan kai tsaye tare da kwantar da kansa a kusa da nonan ba tare da jujjuya shi ba ko kuma ke ki ɗinga jujjuya jikin ki, a lokacin da jariri ke so ya sha nono a guje yin ƙoƙarin sa nonan kai tsaye cikin bakinsa a maimaƙwan haka a ɗauke shi a kais hi kusa da nonan sannan a kawo nonan a hankali jikin bakinsa hakan zai taimaka sosai wurin tabbatar da cewa jaririn nan ya tsosi ruwa nonan sosai yadda ya kamata.

Daga cikin hanyoyin da ake tatsar nono a ajiye shi domin baiwa jariri, akwai hanyan tatsar shi da hannu da ake ce ma hand expression. A wannan hanya za a iya amfani da hannu wajan matsa nonon domin fitar da madara. Da farko za a kama daga sama, sannan a matsa a hankali domin a fitar da shi a cikin kwalba, ko wani kwano. Akwai matakan da ake bi. Na farko a dafa nonon daga ƙasa a yi a ɗan matsa daga ciki zuwa wajan nipple sannan a matsa a hankali, ai ta maimaita haka har sai an fitar da wadataccen da zai iya isan wannan jariri. Bayan nan kuma akwai kuma hanya amfani da na’ura wadda ake cema breast pumping. Amfani da na’ura na taimakawa wajen fitar da madara cikin sauƙi, kuma da sauri. Ana amfani da na’urori na hannu, ko na lantarki. Kuma hakan na ba uwa daman adana madara mai yawa a lokaci guda. Matakan da za a bi shi ne a sanya na’ura a kan nonon a hanyar da ta dace. A tabbatar da cewa na’urar tana aiki da kyau ta yadda za ta fitar da madara cikin sauƙi. a kuma fitar da madaran cikin kwanoni ko kwalba ta musamman mai tsafta. Daga cikin hanyoyin ajiye madara ko hanyoyin da ya kamata a bi wurin ajiye ta., akwai ajiye madaran nan afiriji a sata a cikin firiji har zuwa kwanaki uku. Idan kuma ya kasance ba ai amfani da ita cikin wannan lokaci to zai fi kyau a canza wata. Matakan da ake bi shi ne a sa madaran a cikin kwalba, bayan nan sai a ajiyeta a cikin wannan firiji, daga nan kuma akwai hanyar da ake bi ta hanyar ajiye wannan madarar a cikin ɗaki musamman idan ma yakasance ajiyan ta dan lokaci ce.